Okhekhe bona kumele befundele endaweni ebucwazicwazi ukuze bakholise njalo bangadakeki kulokhu abakwenzayo ekufundeni kwabo bayalandela ngokusebenzisa izinto abazibonayo ezibambekayo okunjengamagwaliba lakho konke okunye okuhle

Kulendawo lapho omama abatshiya khona abantwababo abancane lapho besiya emsebenzini. Abantwana laba bayanakekelwa njalo befundiswa ukubakwazi okuthile okutshiyeneyo okwebanga labo. Kungaba yokubala, kungaba yikuzihlanza lokuyesambuzi.

Kulezinsuku izifundo zebanga labokhekhe zilama uniform abagqokayo ukwenzela ukuthi bazizwe beqakathekile angathi basesikolo njalo bayakuthatha angathi basesikolo babe sebethakazelela ukufunda abantwana abangaphandi kwebanga lezifundo zaphansi labo sebehamba esikolo besiyaqalisa ukufundiswa ukubala lokubhala amabizo abo.

Amagceke ezikolo zemfundo yaphansi kumele ehlale ehlanzekile ngoba kugcwele abancane abangenelesi ukwehlukanisa phakathi kwezinto ezithile, Amagceke lawa amele abelezindlu ezifikelayo ngabantwana abancane ukuze benelise bangene bephuma ngendlela eqondileyo.

Amanzi ayingxenye yempilo ngakho ke ezikolo kuqakathekile ukuthi abekhona kube lendawo lapho abafundi abangathola khona amanzi ahlanzekileyo ikakhulu abantwana abancane abasesezikolweni emfundweni yaphansi sokumele bathole amanzi okunatha ahlanzekileyo njalo lokugeza izambuzi zabo lapho abangena khona.

Abafundi bemfundo yaphansi ezikhathini ezinengi nxa bethwele izikhwama bayabe bethwele ukudla kwabo lezinye izinto nje ezincane ezingatsho lutho ngoba ingwalo abandanga ukuzithwala bade ukuzitshiya esikolo ukuzela ukuthi zingcinakale kuhle ngedlela ephephile.

Indawo zokubeka izingwalo zabafundi emfundweni yaphansi, ngoba abafundi laba,, kabahambi lezingwalo zabo insuku zonke. Ngoba bengabantwana abangenelisiyo ukuzinakekela Ngakho ke emfundweni yaphansi, kumele kube lendawo, yokufaka khona izingwalo, ukuze zigcinakale kuhle.

Izindlu zokufundela zabafundi abafunda ibanga eliphansi zimele zihlanzeke njalo zibhaliwe ngoluhlu oluqondileyo ukuze abafundi bengalahleki. Uluhlu lolu mele lubhalwe ngendlela oluqondileyo. ukuze abafundi babekwazi ukuthi ngabafundi abanjani abangena kulololuhlu.

Abafundi bemfundo ephansi bayabhalelwa kakhulu emdulwini ngoba befunda ngokubona izinto eziyabe zibhalwe phansi esikhathini esinengi. Bona nxa behlala emaklasini behlala ngababili ngabathathu emabhentshini abambane lamatafula.

Endaweni lapho okulabafundi baphansi kuqakathekile ukuthi kubelendawo lapho abathola khona amanzi ahlanzekileyo. Kube lamatanka azabe ebanika amanzi ukuze banathe babuye bahlanyele indawo yabo ihlanzeke kube lamaluba amahle lakho konke okudingakalayo, bahlanze izambuzi zabo lendawo yabo ihlale ihlanzekile.

Abafundi bebanga eliphansi labo balendawo yabo yokufundela bethola igwalo zokusebenzisa lalapho ababalela khona ingwalo ezitshiyeneyo ezingekho endlini zabo zokufundela ingwalo lezi ziyabe zihlezi endlini yokufundela eyiyo esetshenziswa ngabafundi laba.

okhekhe bayadlala ngesikhathi sekhefu belungiselela ukuthi bahambe baye emakhaya kubakuhle nxa sibona abantwana abancane bedlala kanje ababalisi labo bebakhangele bebona ukuthi abangangeni engozini kuhle lokhu ukuthi abafundi bayenelise ukuchelesa bezibonise lokhu abakukwanisayo

Abafundi bemfundo yaphansi bafunda ngokubona esikhathini esinengi. Kungakho ke kudingeka ukuthi batshengiswe izinto ezithile abayabe befunda ngazo ngoba bebona njalo bekwazi ukuzisondeza eduzane lalokhu abakufundayo.

Abantwana bemfundo yaphansi bayafuna imidwebo efakwa lemfanekiso ukuze benelise ukubona ukuthi kuyini okukhulunywayo ngesikhathi esithile. Esikhathini esinengi ungafaka amabizo angelamdwebo abantwana bemfundo yaphansi kuyabahlukuluza ukuthi babekwazi ukuthi amabala lawo ameleni.

Esikolo saphansi kuyabhalwa amagwaliba ahlukeneyo. Afakwa amabala, inombholo kumbe imzekeliso encedisa abafundi ekufundeni kwabo bekhangela amagwaliba lawa. Kungasetshenziswa amagwaliba ama planka noma yini okubhalekayo okungakhipha amabala amakhulu angakhangelwa ngabafundi.

Izifundo zaphansi ziqakathekile okwenza zimele zinazelelwe njalo zenziwe ngendlela efaneleyo. Abafundi banikwe lokho okuqondileyo okuzabenza befunde kuhle njalo bangabi ngabafundi abasalela emuva besuka ebangeni laphansi besiya kubanga laphezulu. Bazifice belemfundo emfaneleyo kubanga labo la phansi. Kuqakathekile ke ukuthi kukhangelwe ngendlela efaneleyo.

Ezikolweni zemfundweni yaphezulu abafundi bayafundiswa ukuthunga. Esikhathini esinengi bayasebenzisa imitshina nje efananaya lesetshenziswa ezindaweni etshiyeneyo lapho okuthungwa khona . Abafundi nxa befundela ukuthunga kuyabancedisa ukuze bayenelise ukusebenzisa imitshina lokuzisebenza nxa sebephumile esikolo

Emfundweni ephezulu, abafundi bayafundiswa kulezifundo njalo lapho abafundiswa khona ukupheka ukudla okutshiyeneyo. Lendlela okuphathwa ngayo ukudla. Lendlela okwenziwa ngayo izinto lapho abantu bekhangelane lokudla. Abafundi laba benelisa ukuthi bayesebenza emahoteleni lapho beqeda iskolo.

Indawo okufundela khona abafundi ezikolo kumele kubezindawo ezihlanzekileyo ezilezitulo lamatafula okweneleyo ukuze abafundi bahlale bafunde ngendlela efaneleyo. Njalo kumele kubelezingwalo ezitshengisa lokho abafundi okumele bakufunde njalo zizinhle.

Abafundi bebanga laphezulu lwemfundo bayafunda ngemitshina ukuze bazwisise njalo bebekwazi ukuthi ezinye izinto zenziwa njani ikakhulu ezifundweni zesayensi lapha abafundi abahlangana khona lemitshina etshiyeneyo lezifundweni zamakhophuyutha lapha abafundi ababa khona lamakhomphuyutha lakho okunye okokusebenzisa.

Abafundi emakolitshini bayafunda ngemitshina etshiyeneyo. Bangafunda ngamacomputer. Bangafunda ngemitshina, etshengisa ukusetshenziswa kwegetsi. Kusiya ngokuthi yizifundo ziphi abazenzayo, kodwa ke bafunda bekhangele kuzinto ezinengi ezitshiyeneyo. Okungafani, lemfundo ephansi.

Emfundweni yaphezulu abafundi bayafundiswa ukutshaya isiginci lapho kuhlatshelwa njalo bayafundiswa ukuhlabela. Lokhu kwenza loba sebeqede isikolo bangadingi imisebenzisi bayenelisa ukutshaya isiginci behlabela ìngoma ezìthokozisa abantu

Abafunda bemfundo ephezulu, nxa bebhala imihloliso, bayahlala nje behlukane ngokulingeneyo. Ukuze kungabikhona ozakhangela umsebenzi womunye. Omunye lomunye wabo abhale ngendlela afunde ngayo, ngendlela abale ngayo, ngendlela azwisise ngayo. Ukwenzela ukuthi ekucineni, omunye lomunye aphume lempumela yakhe. Engeyakhe sibili.

Emfundweni ephezulu kulabantu abafundela ukuba ngomanjinela abayakha amadamu imigwaqo lokunye okuthile okuqakathekileyo okusetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo eminengi lababantu nxa befunda kuyabe kumele befike lapho abazabe besebenzela khona bebone izakhiwo ezenziwa yilabo abavele besebenza

Abafundi bemakolitshini bayasebenzisa imitshina yokukhangela leyokubona lokhu abakufundayo ezigabeni ezithize ezitshiyeneyo ikakhulu laba abafundela ukuba ngomanjinela bayasebenzisa imitshina ukuze babone kungaba kusemgwaqweni kungabe kusemadamu kungabe kungaphi bayakhangela ukuze babone ukuthi kuyini okudingakalayo kuyini okungadingakaliyo.

Izifundo zethekhinoloji ziqakathekile kakhulu kulezi insuku ngoba zisenza abafundi bakhaliphe njalo babelolwazi oludingakalayo ngendlela ezitshiyeneyo. Izifundo zethekhinoloji zenza abafundi bahlale besezingeni eliphezulu elitshengisela ukuthi sebengabafundi bezifundo zaphezulu ngoba besazi okunengi okwehlukeneyo okwenza izifundo zabo zikhwabitheke.

Abafundi bemakolitshi basebenzisa imitshina ukucaza kumbe ukusika izinto ezithile eziba yizicucu ezincane ezisetshenziswa ukwenza izinto ezithile. Kuqakathekile ukuthi lababafundi bagqoke ngendlela eyenza bevikeleke.

emakolitshini ezifundweni zaphezulu abafundi bafunda besenza lokho okumele bakufunde esikhathini esinengi izifundo zabo zilokuba lomsebenzi eyezandla njengalapha sibona abafundi bakhangele ukulungiswa kwempompi zamanzi okutsho ukuthi bafuna ukuba ngama njinela ekucineni komsebenzi bakhangela ukuthi amanzi lawa amele abe enjani ngokuqondileyo

Abafundi abafunda ebangeni eliphezulu balendlu lapho abafundela khona ukwenza izifundo ze sayensi, indlu leyi iyabe ilezinto ezehlukeneyo abazisebenzisa ekuhlolweni lekusebenza lokwenza lokho abakubizwa ngokuthi ngama experiments abakwenza ngendlela efaneleyo.

abafundi basemakolitshini bafunda ngokusebenzisa imitshina lemibhalo esthiyeneyo lapho abafunda khona imitshina abayisebenzisayo ngeyokubtshengisa uluhlu lwezinto ezitshiyeneyo abayabe befunda ngazo imitshina leyi iyabancedisa ukuthi bazwisise njalo babone kahle ukuthi kuyini abayabe bemele bekwenze kumbe bekulandele lapho befunda

Abafundi bemfundo yaphezulu ezikolweni baphiwe amathuba okuthiwa nxa bethe babuzwa imbuzo basukume baphendule ngendlela abayabe bezwisise ngayo umbuzo abawubuziweyo lokhu kwenza ukuthi abafundi befunde kuhle ngoba labo bayabe bexoxa beyingxenye yesifundo leso esiyabe sifundwa.

Abantu bayafundiswa ukuthunga izicathulo ngendlela ezisetshiyeneyo ikakhulu ebangeni lemfundo eliphezulu, lapha abantu abanikwa khona isikhathi sokwenza imithungo etshiyeneyo lemihlobo yezicathulo, njalo izicathulo lezi omunye lomunye uyabe esenza okuqondane laye ngesikhathi esithile.

Ezikolo kulendawo lapho abafundi abayenzela khona imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo yokugijima, imidlalo yokukhankasa lemidlalo nje eyokuthi bazikholisise ngezikhathi ezithile. Kuqakathekile ke ukuthi indawo lezi zibekhona ukuze abafundi benelise ukwenza lokhu.

Abantwana besikolo abafunda ngokuphakamisa izandla lapho okumele bephendule khona umbuzo abafundi abayabe besenelisa ukuphendula babonakala ngokuphakamisa isandla ukuze umbalisi ebaqambe benike impendulo efunakalayo ngesikhathi umbuzo usuthe wabuzwa

Ezikolo eziphezulu abafundi bayahlabela betshaya amachacho atshiyetshiyeneyo awesilungu lawakudala. Lokhu kuyancedisa ukuthi abafundi bahle bathole ezinye izinto abangazenza emveni kokuqeda ukufunda okungadingi ukuthi baze bayeqhatshwa ngoba belakho abangakwenza.

Abantwana bemfundo yaphezulu labo bayafunda ngemitshina nxa befunda izifundo zabo zescience. Basebenzisa imitshina ebatshengisa igcikwane elukhulayo ngendlela abayabe befisa ukulibona ngayo, ukuze balikhangele njalo balibone kuhle nxa lilincane.

abafundi bemfundo yaphezulu bafunda ngokusebenzisa imtshina kwenza bazwisise njalo benelise ukuqhubeka befunda kungoba bebona njalo izinto abazenzayo njalo belungisa okunye okuyabe kumele kusetshenziswe lapho abantu besenza imisebenzi ethile

Abafundi bemfundo yaphezulu bayasebenzisa imitshina ukukhangela izinto ezitshiyeneyo, imitshina abayisebenzisayo iyabe ihambelana lezifundo zabo ngaso sonke isikhathi.

Izikolo zaphezulu kulamabhakane abhalwayo, ukutshengisa izinto ezitshiyeneyo. Okugoqela ukuthi nxa umuntu engena kumele aqonde ngaphi. Lapho okulamahofisi khona. Aqonde ngaphi, lapho okule okulezindlu zokufundela khona. Aqonde ngaphi ,lapho okulezambuzi khona. Yonke into iyabe itshengisiwe, lapha okulamabhakane ayabe efakiwe.

Abafundi bemfundo yaphezulu, nxa kulalokho okumele bakutshelwe. Imbiko ephuma esikolo. Ephathelane lokutshiyeneyo, okumele bakwenze esikolo. Bayabuthana endaweni eyodwa. Lapha okuyamela Abafundi bahlale bodwa. Aababalisi labo babebodwa.. Batshelwe lokho okumele bakutshelwe.

Eskolo saphezulu abafundi bayadlala imidlalo etshiyeneyo okugoqela umdlalo odlalwa ngezandla okuthiwa yivolleyball umdlalo lo udlalwa ngabadlali bemile ngapha langapha kwe nethi besenza isiqiniseko sokuthi ibhora alithinti phansi ngoba ukuthinta kwalo phansi yikho ukunqotshwa kwelinye iqembu.

Izikolo zemfundo yaphezulu ziyande ukuba lamagedi amakhulu abhalwe kuhle ukutshengisela ukuthi yisiphi lesi sikolo. Kuthi ngemaceleni kubhalwe njalo okunye okuzancedisa labo abafisa ukungena esikolo ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okumele bekwenze.

Abafundi bemfundo yaphezulu bona abahlali njengabantwana bemfundo yaphansi esikhathini esinengi bona bayahlala ezitulweni lemadesikini bahlale ngamunye omunye lomunye elesitulo sakhe letafula yakhe kwesinye isikhathi bahlale etafuleni eyodwa kodwa omunye lomunye elesitulo sakhe.

Abafundi bemfundo yaphezulu kumele bagqoke ama yunifomu futhi bahlanzeke babengabantu abatshengisela ukuthi sebekhulile sebesenelisa ukuzigcina ngendlela efaneleyo. Kuthi lalapho nxa behamba besuka kwezinye izifundo besiya kwezinye izifundo bahambe ngendlela ehlelekileyo njalo eludwendwe.

Ezikolo zemfundweni yaphezulu abafundi bayenza imidlalo etshiyeneyo. Kulemidlalo eyenziwayo eyokuqhaga ngezandla lemidlalo yokudlalwa ngenyawo eyenzwa ngabafundi emagcekeni atshiyeneyo alungiselwe leyomidlalo okubalula ukuthi abafundi beyifunde njalo beyenzekuhle

Kumfundo yaphezulu kuyatholakala izindawo lapha abafundi okumele begeze izandla lapha besuka endaweni ezitshiyeneyo, kungabe kusezambuzi lapha abavela khona kulendawo lapha okumele bafakelwe khona ukuthi kubelamanzi agelezayo, abazayenelisa ukuthi bageze izandla bezigcine zihlanzekile.

Imbuthano yakuqala eskolo iyayenziwa ebangeni laphezulu labafundi. Abafundi bayabe beqala ngokwenza imthandayo lokukhuluma lababalisi babo bebanika amazwi aqakathekileyo elanga kumbe eviki besokusiba lezazizo ezibakhona abazitshelwayo ngoba kuyabe kumele babe zazi.

Abantwana besikolo bayayenza imbuthano lapha abahlangana khona betshelwa imilayezo ehlukeneyo ngabaphathi besikolo kanye labaphathi babo. Imbuthano leyi iqakathekile ngoba iyenza abantwana besikolo bezizwe befice belemi milayezo eqondileyo eyabe isuka kubaphathi babo ezikolo . Imbuthano leyi iqakathekile ngoba iyenza abantwana besikolo bezizwe beze befice belemilayezo eqondileyo eyabe isuka kubaphathi babo ezikolo . Imbuthano leyi iqakathekile ngoba iyenza abafundi babekwazi okudingalayo lokwezakalayo endaweni zabo zase.

Ezifundweni zaphezulu abafundi bayayenza imidlalo ikakhulu imidlalo yebhora lapho abanengi abacina bephumelele abanye becine bethethe indlela yokwenza imidlalo njengendlela yokuziphilisa. Imidlalo yebhora iqakathekile ngoba yenza abafundi benelise ukuphila labo abayabe bengayenelisi ukuqhubeka ngemfundo

Abafundi bemfundo yaphezulu bayahamba imimango kwesinye isikhathi nxa besuka emakibo lapho okumele bayefunda khona, kungoba izikolo lezo azinengi njengezikolo zemfundo yangaphansi, ezigcwele endaweni ezinengi lapho okuhlala khona abantu.

Ukubhala emdulwini kuqakathekile ukuncedisa abafundi lapho befunda, kungaba semfundweni yangaphansi kungaba semfundweni yanga phezulu kuhle ukuthi ababalisi babhale emdulwimi ukuze abafundi babone lokhe abayabe bekuxoxa njalo lababe bebafundisa khona ngesikhathi esithile.

Lesi yiskolo sase Mukingi Secondary School. Yisikolo esifundisa imfundo yaphezulu. Kuqakathekile ukuthi abafundi bafike lapha. Ikakhulu asebeqede ibanga langa phansi ukuze benelise ukuqhubeka ngemfundo zabo ze banga laphezulu. Kuqakathekile ukuthi abafundi bafike kuleli banga ukuze benelise ukuzifaka endaweni lapha aba.

Abantwana bezifundo zaphezulu bayabuthana besenza imincintiswano yokugijima lemincintiswano abayenza lapho besesikolo Kuqakathekile ukuthi abafundi bagqoke ngokufaneleyo izigqoko ezilembala yalokho abakumeleyo ngasoneso isikhathi

Isikolo saphezulu emfundweni kuhle sibe lemibhalo etshengisayo ukuthi yisikolo sangaphi njalo senza ngani, ukwenzela ukuthi abafisa ukuba kiso babelolwazi olweneleyo lalokhu okudingakalayo kuleso sikolo, kuqakathekile ke ukuthi kubhalwe imibhalo ekhanyayo njalo ecacileyo.

Abafundi ezikolo bayadlala imidlalo etshiyeneyo edlalwa ngebhora edlalwa ngezandla. Omunye wakhona yaleyi midlalo yi volleyball edlalwa ngokweqisa ibhola ngaphezu kwenethi, kuthi abanqobileyo banqoba ngokungawiseli ibhola phansi lapho bedlala.

Izindlu zokubalela ezikolo zemfundo yaphezulu ziqakathekile ngoba zenza abafundi benelise ukuthola ingwalo abayabe bengelazo kodwa ezitholakala ezindlini lezo zokufundela ezithiwa ngama "library" kuphela.

Emayunivesithi abafundi bahlala ematafuleni lezitulweni ezinhle ezibutofotofo abahlali emabhentshini njengabantwana besikolo semfundweni yaphezulu. Lapha ke bahlala endaweni eziphakemeyo njalo ezingasindiyo ukuhlala.

Abafundi emayunivesithi nxa befunda bayasetshenziswa betshengiswe imitshina eyiyo abazabe beyisebenzisa lapho sokumele baye sebesebenza. Esikhathini esinengi abafundi bemayunivesithi bayafunda amabhuku becine besiya kwenza umsebeni lo okumele bawufundele lapho bekhangela lokho abayabe bekwenza.

Emayunivesithi akufani lezikolo abafundi bayakufunda bebambe amafoni abo ezandleni akusonkinga ukuthi abafundi bangene lamafoni ezindlini yokufundela kuyindlela evunyelwayo njalo abanye bayasebenzisa ukubhala ngawo amanothi abayabe bewaphiwe ezifundweni.

Ema university loba yiziphi isifundo bayafunda belamacomputer, ngoba ebancedisa ekubhaleni, lokwenza izinto okumele bazenze. Kakufanani lemfundweni yaphansi lapha labo abafunda ngamacomputer kuyilabo abafunda ngamacomputer kuphela.

Abafundi bama university bahlala ngababili ezindlini ezihlanzekileyo njalo ezilamakhabothi lezindawo zokubalela ngendlela efaneleyo. Lapha ababalela khona abahambi lengubo bayafica ingubo zikhona besebenzise njalo bezitshiye khonapho abayabe belele khona

Imfundo yama computer iqakathekile kulesi isikhathi esiphila kuso. Kungakho ke emaYunivesithi kulendawo lapho abafundi abafundela khona imfundo zonalezi zama technology Kanye lama computer. Indawo lezi ziqakathekile ngoba zenza abafundi befunde okuzikileyo okungafani lokwezikolo.

Emayunivesithi kuyaceciswa kube kuhle ngamaluba lezihlahla ezitshiyeneyo kusuka nje kubelomahluka phakathi kwemfundo yeyunivesithi lemfundo yaphansi langendlela okubukezwe phandle emangcekeni alezo ndawo

Izakhiwo zemauniversity ezinengi, ziyandise ukuba yizindlu ezigadeneyo, zisiya phezulu. Okungayandanga ezikolo, ezifundwa imfundo yaphansi. Izakhiwo zamauniversity ziyandise ukuba zinhle, njalo zicacile. Zitshengisela ukuba yizindlu , zabafundi baphezulu.

Emfundweni yaphezulu eyunivesithi amalekitshara nxa efundisa ayabe elemitshina abayisebenzisayo ukufundisa ngoba bengabhali emdulini njengamatitsha ezikolweni zaphansi. Bona basebenzisa imitshina ngoba inika abafundi lokho abayabe bekufunda.

Emayunivesithi kuyaba lamabhakane atshengisa lapho okulezindlu zokuhlala, lapho abafundi abahlala khona laba abafunda behlala khonapho. Kube sokusiba njalo lendawo lapho okuthengiswa khona ukudla, okungayandanga ukuba khona ezikolo emfundweni yaphezulu kumbe emfundweni yaphansi.

Imitshina yesikhiwa lakho okunye konke kuyasetshenziswa esibhedlela nxa bekhangela bedinga ikakhulu nxa bekhangela amagazi lemithambiso eyabe iphiwe ngabantu abangezwa kuhle. Bayakusebenzisa lokhu ngoba kubancedisa ukubona isihlanganiso sezinto eziyabe zitholakala kulelo gazi.

Izindlu zemayunivesithi ziyakhwela zisiya phezulu okutshengisela ukuthi yizindlu ezinhle okumele ukuthi imfundo yaphezulu ngesimo eziqakathekileyo. Izindlu lezi zandise ukuba zinhle njalo lephandle emagcekeni akhona ayabe emahle eluhlaza ngoba agcinekile ngendlela.

Emaunivesithi esikhathini esinengi izinto zokuzinceda amatoilet kuyabe kufakiwe nje amabhakana atshengisayo nxa umuntu uphakathi kwesakhiwo ukuthi nxa uphuma uqonda le indlu yokuzinceda uyayithola ngaphi njalo ngeyabo mama kumbe ngeyabobaba

Indlu yokubalela ebekwe kuhle ,yalungiswa lendawo lapho abafundi abamele bebale behlezi khona .Indlu yokufundela ilezingwalo ezitshiyeneyo ezincedisa abafundi ngezikhathi ezitshiyeneyo lapho kulokhu abayabe befuna ukuthi babekwazi .Izindlu lezi ziqakathekile kakhulu.

Ezifundweni zamayunivesi ezinengi. Kulezindlela ezinhle, ezivumela labo abahamba ngamawheelchair, abagogekileyo, ukuthi labo bahambe. Benelise ukufunda, bebhoda bengena. Kusukisela ezindlini zokufundela, kusiya ezindlini lapha abahlala khona. Lokhu kuyinto enhle, ngoba bonke abantu bayazuza ithuba lokufunda.

Eunivesithi bayasebenzisa kakhulu ama computer ekwenzeni izinto ezitshiyeneyo. Ngalezinsuku abasavunyelwa lokubhala imisebenzi ngezandla eyabe imele iyethwetshwelwa. Imisebenzi le sebeyibhala ngama computer ukuze ibe yimisebenzi elohlonzi njalo kutshengisa ukuthi sisesigabeni sokusebenzisa ama computer kakhulu.

Ukufunda kwe yunivesithi kulomahluko kakhulu kulokufunda kwezikolo, lapho ukhangele indlela ababalisi abafundisa ngayo ema yunivesithi lendlela ababalisi abafundisa ngayo eskolo .Kulomahluko omkhulu kakhulu okutshengisa ukuthi abafundi be yunivesithi bayabe sebengabafundi abakhulileyo njalo abakhaliphileyo.

Abafundi bema university bayalungiselelwa ezifundweni indlela eyabe izayenza ukuthi nxa sebefundiswa bazwisise lokhu okumele bakwenze umbalise we university uyafaka ngendlela allele lapha azabe esenza khona izinto zakhe ezitshiyeneyo nxa esehlangene labafundi

Ezindlini zokulala eyunivesithi abafundi bayaphiwa izindlu lapho okulakho konke okuzabaphathisa ezifundweni zabo okugoqela lezibane lamagetsi aphelileyo akufani lezindlu zesikolweni lapha abantwana abahlala ndawonye bebanengi lapho umuntu uhlala eyedwa endlini eyodwa.

Abafundi bemayunivesithi bayafunda njalo ngamaqembu lapho abahlangana khona bayabe benganaqembu atshiyetshiyeneyo baxoxe ngesihloko esithile abayabe besiphiwe ukuze besizwisise ngendlela. Bayahlala phansi badingisise besebesihlaziya behleli ndawonye.

Ezikolo kulezindawo zokufundela lezindawo zokubalela lapha abantwana abahlala khona bebala izingwalo ezitshiyeneyo abazifica endlini leyo eyokubalela. Indlu leyi yindlu elengwalo ezitshiyetshiyeneyo eziyabe zincedisa abafundi ekufundeni kwabo ngasosonke isikhathi.

EmaUniversity abafundi bayenelisa ukufunda bebanengi bendawonye bedlula noma amatshumi amahlanu okungeke kwenzakale ezikolo zangaphansi lapho abafundi okumele befunde belinani elithile laphumbalisi azayenelisa ukuthi axoxe labo ngokupheleleyo.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu kulendawo lapho abafundi abangena khona bafunde bendawonye befunde isifundo esisodwa nomanje nje besenza izifundo ezehlukeneyo nxa befunda nje izifundo lezo zifundiswa lapho abafundi behlezi endaweni eyodwa

Emayunivesithi akuphokungenwa nje nxa umuntu efika lapha kuyabe kumele aqale ukukhuluma labaphathi abamlindayo emasangweni ukuze utsho ukuthi ufuna ukwenzanjani njalo ufuna ukuya ngaphi anduba uphiwe ithuba lokuthi ungene. Kuhlalakula kukhangele nje futhi kulabantu abahlamhlomisileyo.

Abafundi bamayunivesi ngokuba banengi bahlala ezindlini ezigadeneyo ezinengi omunye elale phansi omunye elale phezulu Ukwenzela ukuthi benele babe banengi abangenayo ezindlini zokuhlala kungabi labanye abazacina beswele bengabi lendawo yokuhlala

Imfundo yaseyunivesi ilokucubungula ngemibhalo ethize langabantu abathize, kusiya ngokuthi yizifundo esinjani esikhangelwe ngesikhathi esithile. Ukucubungula kwenelisisa ukuthi abafundi bayenelise ukuzwisisa lokuba lolwazi olujulileyo ngalokho abakucubungulayo.

Emayunivesithi amanengi abafundi bahlala ngababili, ngabathathu, ngabane, kungoba besenzisa imibheda le egadanayo okuthi omunye uyalala phansi omunye alale phezulu, okuncedisa ekugcineni indawo ikakhulu lapho abayabe belala khona.

Abafundi bezifundo zaphezulu phezulu bafundela endaweni ezihlanzekileyo njalo eziyakhiwe zaqansa. Indawo ezakhiwe kanje yizo ezifundela abantwana abasemayunivesithi.

Abafundi be university bayafunda njalo babala bebodwa okutshengisela ukuzimisela lokukhula engqondweni ngoba besenelisa ukwenza izinto bebodwa bayabala bengela muntu obatshela ukuthi babale ngoba kufanele ukuthi bezilungiselele ukuze baphumelele ezifundweni zabo.